Man eni tye i dog pii nyo i dog pii man watye ki got got mo tye i dog pii enoni ma nongo pii pe omayogi kun i dog enoni wati ki ngat acel dano mo ti nen ki tung ping kany titemo ilo cinge malo i dog pii man aneno calo wati ki lee mo nyo gine mogo matino tino

Man eni tye odg gudi kun nongo centa man tye ma pud pe odongo maber kun i centa man watye ki jo ma nongo tye ka timo jamigi mapadi padi latin moni tye ocung kene iwang makar nen calo giti cato makar kenyo ki bene dok co aryo mogo tye gibedo iwi kom kuca kun nongo giti temo bwolo wang latin moni nyo yomocwinye ki timo gin moni.

Man eni tye kic ma ocung iwi atura matar kic man bedo calo ti temo ywayo moo mo ki i atura enoni atura enoni tye ma onyak iwi acel ma nongo guwoto wigio madwong ata kun kci man ywayo pii enoni nyo moo enoni ki i atura enoni tiyo kwede me yubo moogi nyo me pito ki lutinogi.

Man eni tye winyo mo ma ocung i wi raa kun raa man nongo tye ma nongo tye i pii ento oweko kome ka mukene tye woko kun kome kamukene mawoko ni aye ka ma winyo ni ocung iye.

Man eni tye ot mo madit kun ot eni tye ka nencalo ot lega kun olega man ty ek anen calo ot lega oa katolipien atye kaneno cal yataria i wange i dyere kenyo otma tye kigero kicital ma nyen.

Man eni ne calo laco mo ma nongo ti temo gono cal cal pa dako moni mucung kun nongo oruke maleng adada ki inge kunno laco man nen calo ti temo goyo cal pa dako enoni kun nongo obedo abeda iwi kom mo ma nongo ki iwange kenyo oteno pepa mo iwange kuno ma nongo romo kobo iye cal enoni.

Man en tye owinyo winyo man ma maro lwongo ni atudi winyo man tye naro bedo idog pii kun nongo winyo man pole maro camo rec nyo lee mogo matino tino ma bedi i pii

Man eni tye latin mo matidi ma tye mwaka acel nyo cito i kom mwaka aryo kenyu kun nongo ocung i wang doggola odt ma kigoyo ki bao i ot kunu atye a neno jami mogo calo kom.

Man eni tye co aryo nyo awobe aryo madongo nongo giti tuko idi bar kun di bar enoni mukene tye ma kipito yen yen mogo ma gudongo maber ber kun nongo co man tye ma giti temo tuko onyo giti temo ka ryeyo legi.

Man eni tye pura oyo puc mo macol mobuto mot i ter gine mo kun kama puc enoni obuto nen calo kamo ma tye mogwoke mada puc man tye nen calo puc me lum nyo puc mo magang manong just obedo idye bunga mo onyo kamo mabor kigang adada.

Man eni tye yen yen ma kilwongo ni keo yen man giromo tic kwede me yubo ot ot lumgi eno nyo goyo ot mogo calo goga me gwoko cam yen man giromo tic kwede me yubo ot gurofagi eno me gengo ni wek gin otwo nyo kitiyo kwede me cung ka giti yubo ot mogo mukene guni.

Man eni cal ot cal ot ma kigero madit adada kun ngo kigwoko mutoka iye mutoka ma tye gin adek kun ot man nencalo ka ma kipwonyo iye dano.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

Man eni tye laco mo am tye i wi got tye i dog pii nam yeya tye mapol i nam acel tye i nam i ngeye pol nen nyo nencalo tye ka temo mako rec i wi pii enino ki goli.

Man tye laco mo bedo calo ti temo kiro yat iwi gin apitane gin apita man ti temo nen calo nyanya ento bene pe dok nen calo nyanya maber tutwal laco man tye ma obyelo buma kun nongo ti kiro yat iwi gin acama ma opito eni.

Man eni nen calo mutoka mogo ma gupuru nyo doyo cam ma nongo tye ipoto kun mutoka man bene romo bedo ni gitye katiyo kede me me onyo pii iwi cam manongo tye ipoto enoni

Man eni tye mutoka takci kun mutoka takci man tye ma oyeyo jami madwong iwiye calo kabuto ki dong jami mukene mapol ata ma tye iyi kavera enoni naka tyen tayane bene nen calo tye iwiye kunu kun i mutoka man nongo tingo dano madwong adada.

Man eni tye lutino kwan ma gibedo i kilac kun nencalo lapwony mo tye ka temo pwonyogi ki i ot enoni kun lutino kwan man tye gubedo ki ngat tye obedo i wi desk mamege kun nongo kingi tye ma nongo spec nongo kingi olacce gitye ki gap i kingi manok.